Kukuza zvine maererano neutano nendaramo dzeantu mundaraunda nekupararira kwezviyayo zviro zvinosise kukurudzirwa munharaunda dzatinogara mweshe.

Kudhloke zvakahloyewa kunodetsere kudziirire kupararira kwezviyayo kubva kune amweni zvichikhomba kuenda kune amweni. Vantu vonisise kudhloka zviro zvinoita kuti vantu vasarwara nezviyaiyo zvimweni.

Peshe panenge peikura vana panosise kudarika nevakafunda basa rekuhluza nekutsvake zviyayo zvinorwadza vandu nguva yeshe muhupenyu wedu.

Teshe tinokurudzirwa kuti tihambe nemirenje dzedu. Tiende uko keshe kwatinenga tanzi tiende, kofundiswa ngekupiva hutano hwatingaita mundaraunda dzedu. Kuti tingwaririre utano hwedu hwakatikoshera.

Vantu vakafunda zvekurapa vantu vane zviyayo vantu vane hukoshwa mundaraunda dzatorarama nenduramo tiri .

Kugqoka kwakanaka kunoitirawo kuti usaparadzire zviyaiyo kune amweni kana uchishandira munzvimbo inonga iine zviyaiyo zvakawanda, kunyazwi nendau dzakatikomberedza muntaraunda dzatinogara.

Kuziye chiyaiyo nekukombiswa kuti chakadini mumwiri wemuntu zvinodetserawo kuti muntu anonga aine chiyaiyo chakadaro anase kuziye kuti mungazi mwake kana kuti mumwiri mwake mune chiro chinomurwadza nguwa yeshe uye hee chakadini.

Kushanda nezviyaiyo zvinotapukira nyore kune amweni zvinode ungwaru hwakanyanyisa. Kuitira kuti nharaunda isazogumisira yaane dambudziko, uyehe isazogumisira yochema-chema nekugunun'una.

Kushambiszika mundaramo yemuntu kunodetserawo kuti zviyayo zvisaone mukana wekurarama zviri pamuntu uyehe zvisaone mukana wekutapurirwa kune amweni vanogare muntaraunda.

Vantu vemuntaraunda vanosise kupiwa mitombo uyehe nemushonga unoite kuti vadziirire zvirwere kune ntaraunda dzevanogara uyehe vasazotapudzire zvirwere nezviyaiyo.

Chiyaiyo chimwe nachimwe chinonangirwa ngezviro zvakasiyana-siyana. Kuhloyiwa kwakanaka kunoitire kuti muntu arapwe chiyaiyo nekupuwe mutombo unoenderana nechiyaiyo cheanozwa.

Kudhloka kwakanaka kuno detserawo nguwa yeshe vanonga vachishanda nezviyayo zvakasiyanasiyana kuti zvisatapukira kwavari uyehe vasatapusire zvirwere kune vamweni vavanonga veishanda navo.

Kuziya zvinope ndaramo neutano zvinodetsera nharaunda kuti irambe yeigwisa zvainoziya kuti zvinodetsera kupa utano zvakadayi ngekumwa mvura yakachena uyehe yakahloyiwa.

Kufunda pamusoro peutano nentaraunda dzatinogara akudhanisiba. Kunotodewo kubvawo mundaraunda dzatinogara kuti tigwinyisewo amweni kuti varambe veifunda ngezveutano kuitira ndaramo dzedu, kuti tihlongane dzaakuziva dzeshe.

Utano wemunthu ausisiri kutanga ngekuzwa chiyayo, asi unosisire kutanga ngekuite zviro kuhamba nekuite zviro zvinoita kuti munthu arambe akagwinya mukuwo weshe.

Vanoshanda munzvimbo dzinopuwa utano, dzinorapwa zviyayo, vane umweni mukuwo wevanofunga kuti dai tikahambira vane zviyayo vaone kupuwa mitombo nekurapwa.

Kungwarire zvekurya mwazvinofanira kungwaririrwa zvinobatsire kuti kana toda kuzvirya tinozviwana zvakashambidzika uyehe zvakangwaririke zvine utano mwona umwomwo.

Vana veshe vanosise kuhhinwa zvinewutano, nezvikafu zvinewutano, nefundi yezvewutano. Izvi zvinodetsera kuti vana varambe veyiziya zvinowape wutano nenduramo.

Mvura inocherwe pakangwaririka, inodetsere kuti antu paanoimwa, isakonzere zviyayo zvakawanda.

Kufundisa antu nemaererano nezveutano zviro zvinosisa kukarakadzwa ngematuntu akatikomberedza nekupiwa muhoro wakanaka nguwa yeshe.

Zvirwere zvizhinji zvinodzivirirwa ngenzira dzakasiyana-siyana, dzakaphambana .Ngendaa iyi ,vantu vanokurudzirwa kugeze nyara peshe pavanofungidzira kuti vangadai vaine zvinokonzere zviyayo munyara dzawo.

Vana mai avasivo vega vanosise kuhamba neana vachiaendese kuchibhedhlera ,nana babawo vanosise kutora ndumure dzawo ohambawo nadzo vachienda nadzo kuchibhedhleya. Izvi zvinobatsira kuti vana vaziye kuti ana baba awo anovadakarira.

Mapazi anodetsere ndaramo dzendumure akawanda pashi reshe, uyehe akanaka nokuti anodetsere kuti vana vadiki vawone utano uyehe vaziyehe kuti vanofanirwa kunge veyirarama veyiiteyi mundaramo dzavo.

Kuwane mvura pasinde yakahloyiwa isina chiyayo zvinobetsera kuti ntaraunda igare yakagwinya uyehe yeifara nekuti mvura ndiyo ndaramo mukati me vantu uyehe nemuntaraunda .

Kufunda ngezvekungwarire tsvina kuti dzisakuvadze vantu ventaraunda. Zvinobetseravo kuti zviyayo zvidzikire muntaraunda, uyehe vantu vagare veiziye kuti zvinobuda mwavari zvine nguva imweni yazvingavakuvadza.

Vantu vanorwara nezviyaiyo zvendxondo vanosise kupiwawo mukana kuti vaitewo mabasa akasiyana siyana. Izvi zvinoadetsera kuti vakone kugara nevamweni zvakanaka mundaramo dzavo.

Kupurutana kwakanakire kuti unonyatsekuzwa zvinonga zvichironzwa neanonga achidhluza kuti muntu weshe ange aine chaanoenda nacho kumbatso kwake.

Mu chibhedhlera mwega mwega muno sise kuve muine zvikombeso zvinokomba kuti chiyayiyo chimwe na chimwe chakawanda sei pa rukumbati chimweni chakawanda sei pa rukumbati.

Muntu veshe vakakosha mundaramo dzedu umweni neumweni unosisa kubatwa zvakafanana neamweni. Nekuti kunyazi neurwere hwemene kunonga kusiri kudavo kwake mundaramo dzake.

Vantu vanorwara ngendxondo muntaraunda dzedu vanosise kutorwa vobetserwa ngemutoo vakaerekana. Kuitira kuti vakarakadze kuti vantuvo uyehe nendaramo mukati menharaunda dzedu.

Mwekuhambira pachipatara munosise kua musina zvinopiringisha, kuti varwere vahambe kahle vasapumbhunwa.

Mbatso dzekurapirwe zviyayiyo dzinosise kuramba dzakati mhoryo kuitira kuti dzisatapurire zviyayiyo kune amweni anonga auya eibve kwakati mhoryo .

Ungaende kuri usina kuratidzwa kweunoenda. Zvikombiso zvekuziya kwaunoenda zvinodetserawo kuti usapinda munjodzi usasangana nenjodzi ugume kweunoenda ngemukuwo.

Madziso intengo yakakosha pamwiri wemuntu. Anosise kungwarirwe zvakanaka echipuwa utano hwakanaka. Kana akudzikira kuona kwavo anosise kudetseredzwa ngekuende kuchibhedhleya koohloiwa.

Nyoka nezvimweni zvinoruma zvinonyanye kudakarira panogara paine mashango. Kunasira pamhatso kunoita kuti zvinoruma zvigare zviri kuretu.

Chikwama chemhepo ichi chinodetsera kutotorosa kuona kuti ngazi irikuhamba zvakanaka ere pamwechete kushanda kwemwoyo.

Ndaramo yeumwe neumwe inouya yakasiyana-siyana yakapambana ngezvatinokarakadza. Ukaona umweni ane dambudziko newewo unosise kushinga kumubetsera kuti Mwari akudzwe.

Kweshe kwaunoenda unosise kutarise zvikhombiso. Ukasadaro unorashika ukabuda nekwausingafaniri kunge uchienda.

Vantu vasharukwa vanodawo vanowadetsera kubhuye zvinetso nezvimweniwo zvingaadetsera munduramo dzawo.

Mphatso dzekuningire zviyayiyo uyehe nekurapirwe zviyayiyo dzinosise kuwe dzakapuwe chikombiso chinokomba kuti panoitwa nezvei uyehe dzinosise kuva dziine gomberedzo radzinonge dzinadzo.

Vantu vanosise kugara pashi veyi hluza ngenda ye utano uyehe neku ngwarire utano uyehe neku ziisa amweni kuti hutano huno ngwarirwa sei uyehe hwakakosha sei mu ndaraunda nemu mizi dzatino gara.

Vanoshandire vantu vanoona nezveutano nevano hloya utano wevantu panosise kunge pakahlamburuka kuitire kuti zvinhu zvisadhibana pazvinenge zvakurongedzwa uyezve zvisaramba zvaka kohlana.

Mbatso dzekudetsera vanenge veirwadziwa ngezviyayo dzinosise kunge dzakachena nguwa yeshe uyehe dzinosise kuramba dzichihloyiwa kuitire kuti dzigare dzakanasirwa zvakanaka.

Maponde eku watira mu zvibhedhleya anosise kuramba aka hlongedzwa zvakanaka kuitire kuti muntu anonge akude ku detserwe pane ndaromo uyehe paka hlongedzwe zvakanaka.

Peshe panopiwirwe mitombo nekurapirwa vanorwara vanonga vaine zviyayo zvawo, panosise kunasirwe zvakanaka ,uyehe pakajeka kuitira kudzikisa njodzi dzingasangana nearwere anenge auya kohinwe mitombo .

Zviyayo zvizhinji zvinorapwe ngemimbiti yakatotoroswa mumhatso dzekutotorosa kuti dzione kushanda muvantu ngazi dzavo.

Usati wahinwa mutombo wechiyayo chinoenderana newe unotanga wambohluziwa kuongororwa uoneke chiyayo chemene mene chinokuhlupa.

Zvitaticho zvinokhombe zviyaeyo muzvipatara ,azvisisi kuonekwa ndawu imwe chete asi zvinosise kuonekwa peshe peshe zveihinwa vanonge vane zviyayo zvizhinji nevanonge vane zviyaeyo zvishoma.

Muntu asati ashanda mumapazi anoita nezveutano unosise kufunda zvakanyanya uyehe kufunda zveshe zvinodiwa kuti asazopuwe zviyayo kana kuti asozopawo zviyayo kune amweni.

Vantu vanofunda nekufundira ngezveutano vanoshandisa midziyo yakasiyana siyana nemitombo yakasiyana siyana izvi zvinoitire kuti kana vechinge vakudetsera vantu vapedza vanase kunge veiziye zvavanonga veiita.

Zviyaeyo zvinosangana nevantu mukurarama mundaramo dzedu hazvisiri izvo zvega zvinotapurirwana kubva kune umweni muntu zvichienda kune umweni muntu. Zvimweni zviyaiyo hazvitapurirwani. Zvimweni unotobarwa uinazvo mukurarama kwako.

Vantu veshe vanosisa kukurudzirwa kuhambira ndau dzinohinwe mashoko ekuchengetsedze utano munharaunda dzavo. Izvi zvinoitirwe kuti muntu veshe anogara munharaunda anogumisira akuziye zvinosiswe kuitwa.

Kudakarire mashoko anovandudza zviro zveshe zveutano kunoita kuti kunyazi nendaraunda idetsereke ngekuti muntu weshe akaziya ngezveutano ndaraunda inosimudzika.

Muyaiya nekuzwe ngezveutano nemashoko eutano zvinodetsera zvakanyanya kuti vantu vagare veiziya zvinozokonzere zviyayo nezvimweni zvinoite kuti vantu vasabatwa ngezviyayo.

Kugare muntaraunda yakangwaririke zvakanaka uyehe inoshambadza utano zvinodetserawo kuti ventaraunda nevakatikomberedza vange vechiziya zvinope utano uyehe zvinounze ndaramo.

Zvinoshandiswa kuhloya zviyayo muntu zvinosisa kusatamika muzvibhedhlera kuitira kuti vanorwara veshe vadetsereke pavanoenda muzvipatara.

Ndaramo yakakosha kana uchinge wapinda munjodzi unosise kuva uine vanokudetsera padhuze newe kuitira kuti usarasikirwa nengazi kana hutano munguva diki diki yaunenge wapinda kunjodzi

Nguwa imweni kurapwe zviyayo mukati mendharaunda dzatinogara dziri pasinde nepanorapwe zviyayo kunokona kutamika . Movha dzinosise kunge dziri padhuze dzinotora antu kuendesa mberi kuti vaone korapwa.

Mbatso dzekurapwe zviyayo zvakadai ngezvibhehleya zvinosise kuve zviri pasinde nendaraunda nevantu kwavanogara kuti vakasike kubetserwa.

Kudetsera amweni kuti aziye kwaanoenda, akudi chete kubhuyirwa nguwa yeshe yeshe, kumweni kudetsera kushandise mipikicha, muntu otoziya kwaanosise kuenda kana kuguma.

Mbatso dekuhinira mutombo nekudetsera vanenge vaine zviyaiyo, dzinosise kuve dzakanasirwe zvakanaka. Izvi zvinodetserawo kuti vanenge vaguma veida kudetsererwa, vabawe negwinyiso rekuti ndinopona kana ndikadetserwa pambatso dzekudetsera.

Panopuwe fundo yekudetsera vantu mundaramo dzavo maererano neutano hwavo panosisa kunge pakaningirika zvakanaka uye paine zvikombiso zvinoratidza kuti fundo ingaoneka panzvimbo iyi ngeiri.

Panorapirwe antu panosise kuve pakarongeka nguva dzeshe. Izvi zvinotire kuti vantu vasapumbunwa, uyehe vasabate zviyayo zvakasiyana-siyana. Ivo veitarisire kupuve nekuhinwe mitombo inovararamisa mundaramo dzavo.

Mbatso dzinongwaririrwe mitombo yokurape zviyayo zvevantu, inosise kunge yakangwaririke zvakanaka uyehe inosise kugara makajeka, kuitite kuti zviyayo zvisatapukire kune mitombo uyehe kuzohine vantu, zviro zvinoite kuti vange vane zviyayo.

Vantu vanorwara uyehe vane zviyaiyo zvakasiyana siyana vanosise kuenda kuzvibhedhlera zvakasiyana siyana uyehe zvakakomberedza nharaunda dzavo voohinwe mitombo inoenderane nezviyaiyo zvavanenge vainazvo.

Mitombo yeshe inosise ku ngwarirwe paka hlamburuka kudetsere kuti woida kuitora wechi rape kana kutengesere vane zviyayo zviite nyore uyehe zvigumike.

Vanotengesa mutombo yekurape zviyayo zvakasiya siyana vanosisa kunge vaive nepavanobeka kuitira kuti vazokarakadza kuti mutombo uyu wakapuwa ani mutombo uyu wakapuwa ani kuitira kuti munhu akazosangana nedambudziko zvikasire kuoneka.

Munthu weshe akazwa chiyaeyo paari anosisa kuenda kuchibhedhlera kunavanamazvikokota vanosvika vototorosa kuti chiyaeyocho ndechemuhlobo nyii, womupa mutombo unoenderana nechiyaeyo chaanozwa.

Michini yechizvino zvino haichanesi kushandisa. Chingodikanapo, kuziye kuti muchini uyu unoshandei, umweni uyu unoshandei, wototora, wotoshandisa ngenguva yaunofanirwa kuti ushandiswe.

Peshe patinozwa zviratidzo zvezviyayo tinosise kuhambire zvibhehlera kuti tohloyiwa kuti zvingade mutombo wakadini zvisati zvanyanya kushata kana kuenderera mberi.

Kufundire basa rekurapa zviyayo zvinosise kuitwa ngemuntu veshe, zvichenderana nekuti unoridakarira ere, kana kuti hauri dakariri. Izvi zvinobatsire nharaunda kuti irambe yakagwinya ine hutano.

Kuhloiwa kwezviyayo pamuntu weshe weshe ndiko kunosisa kutanga muntu asati ahinwe mitombo yakaenderana nechiyayo chaanozwa paanohambire pachibhedhlera nguwa yeshe.

Usati amborwadziwa ngechiyayo ndiye ega anoti ah vanorwara havana chavanoziya, asi wakamborwadziwa ngechiyayo unonga ainemazwi aangaronza pamberi peamweni kuti anhuwe ngatinge tirivantu vanoziye zveutano.

Zviro zvingararamisa antu muzvibhedhlera zvinosiso kunge zviripo nguva yeshe kuitira kuti antu asarasikirwe nge ndaramo pavanenge veirwara nezviyayo zvavanenge vainazvo.

Pane zvimweni zveshe makodo ndoo imweni mitezo yemuviri inosise kuramba yakahloyiwa kuti igare yakagwinya nguva yeshe pautano hwemuntu.

Kurarama neurwere hwetsanga mukati mwemaziso emuntu akusikopi kupererwa ngendaramo. Muntu anosise kuhamba, akazviemera oende kuzvibhedhleya oparwa. Izvi zvinodetsera kuti ngenguwa imweni unokotoka aakutoona.

Utano hwemakodo hunosise kungwarirwa ngekuti kana godo rimwe richinge raguka rinonese kunasira. Uyehe zvinozokonzera kuti munhu arambe achirwara ngezviyayo zvakawanda.

Zviyayo zvakawanda zvinorwadza muntu, zvinosise kuzikana ,zvimweni zvinokuwadze ndxondo, zvimweni zvinokuwadze makodo, zvimweni zvinokuwadze tsinga, asi zvese zviyayo zvine mutombo wazvinopera ndiwo.

Mundaramo dzedu makodo anosisa kuchengetedzwa pamwiri dzedu ngekuti rimweni rikaguka rinonesa kutwasanura kunyanya avo vanenge vakura mundaramo dzawo.

Kuonekwa kwemichina yechizvinozvino mumbatso dzekudetsera vanonga veirwara, zvinodetsera zvakanyanya kuitira kuti tisarasikirwa ngevantu vanosisa kupona nguva yekudetserwa kana vachinge vauya kuzvibhehleya.

Kudetsera kurapwa kwezviyayo zvakasiyana-siyana hazvidi muntu umwepi. Zvinoda mudetserwana kuitira kuti unonga echidetsera arerukirwe uyehe vapuwe nguwa yekuzorora.

Kupota weihloiwe zviyayo mumwiri dzako kunodetsera zvakanyanya kuti kana chichinge chabatwa chiyayo mukati mwengazi yako kana mumwiri unobva wakasire kupuwe mutombo kana kuronzerwa kuti unotora mutombo hine mutombo utange kumwa mutombo kuite kuti upone ngekukasira.

Vanthu vanosise kuziya kuti ndaeamo aitenwipi inosisa kungwarirwa nguwa yeshe kuti urambe uri mutano wakagwinya ngekuti ndaramo kana ichinge yatamika aikotokizve.

Vasharukwa vazhinji vanoneseka ngekurwadza kwemirenje, hino kana vechinge varwadziwe mirenje vanosise kuende kopiwe mitombo yakasisira kuzvibhedhlera zvinenge zviripasinde navo.

Varwere vanenge vaine zviyaeyo zvavanenge vainazvo vanosise kugarwa navo pashi voreketa zvavanonga vachizwa mukati memwiri dzavo kuitire kuti rudetsero rwacho rwuoneke kuti rwungaite rwei.

Vantu vakuru vanode kupuwe mukuwo wavo wekuzorora ngendaa yekuti makodo avo nemwiiri dzavo dzinenge dzisikachanyatsi kuite zvakanaka. Uyehe vanosise kunge vaine muntu pasinde, anoadetsera.

Chiyayo chimwe nachimwe chinosise kuhloyiwa chisati chapuhwe zita kana chisati chapuwe mutombo wakaenderana nacho kuitira kuti mutombo wachinozopuwa a udetsere kurape unenge echirwadziwa.

Ngazi dzinobve pane vantu dzinosiswe kubatwa ngemuhlobo wakanaka usingaiti kuti zviyayo zvigumisire zvapinda mune vantu.

Kuhloyiwa kwemazanda emuntu kunosise kunoitirwe mumhatso dzakagadzirira kuita basa iroro uyehe munosise kuwe makarongedzwa zvakanaka kuitire kusaparadzira zviyayo kune vamweni vantu .

Mbatso dzekuhloya zviyayo zvakasiyana siyana dzinosise kunge dziri pasinde pezvibhehlera kuitira kuti vandu vahinwe mutombo yakaenderana nezviyayo zvavo

Muchibhedhlera mitombo mizhinji nezvimweni zvinotorwa kuhluze zviyayo zvevantu vazhinji zvinorongedzerwe munotondorera kuti zvisakurumidze kushata.

Imweni mitombo haimwivipi asi inotibetsera mundaramo dzedu. Kuhloya zvingadai zvakafishika tisikaziyi kuti zvinotirwadza ngezvipi mundaramo dzedu.

Kazhinjitu ngazi yedu inohloyiwa kuti ioneke kuti chiyaiyo chiri mwairi ngecherudzii tisati tapiwa mutombo ngaana mukoti kana vanotipa mutombo nguwa yeshe yatinoenda kuzvibhedhlera.

Kufunde kedetsere kurapwa kwezviyayo zveana adoko akuzi kumboshata, zvinoda kutoshingirira wozvibeta wotodetsera vamweni.

Mitombo dzese dzatingavana mundaramo dzedu, dzinosise kungwaririrwe zvinokodzera kuitira kuti dzizikanwe kuti vakatange kupinda pakutange kushanda, vakateere kupinda vozogunisira kushanda.

Mumbatso umu mune michini yekuyera mitombo inozodetsere vanonga vechirwara panguwa yevazouya kootore mishonga yawo.

Mhatso zhinji dzinopindwe ngeruzhinji dzinosise kuve dziine zviro zvinodetsera kuti vantu kana paita njodzi vasakuvadzwa ,uyehe dzisa vedzere zviyayo zvavo.

Ukazwe chiyayo chegosorwa chinodarika mavhiki matatu zvakanaka kuti utsvake rubatsiro kune vanokona kuhloya zvirwere nezviyayo zvemapapu kuzvipatara.

Mbatso dzekuhloya zviyaiyo kazhinjitu dzinosise kuramba dzakachena ,uyehe dzakasukwa, kuitira kuti dzirambe dzakajeka ,dzisatapure zviyayo kune amweni.

Kuhloiwa kwengazi zvichienderana nechiyaiyo chinoningirwa mungazi kunodetsera kuti muntu kana achinge achiziva chiyaiyo chanenge anacho ahinwe mutombo wakaenderana nechiyayo chake nguwa yanenge achirwara.

Zvishandiswa zvekuhloya muntu asati abekwe mutombo zvakawanda uyezve zvosise ngunge zviripo nguwa yeshe mumbatso dzobatsirwa vanenge vane zviyaiyo izvi zvinoita kuti muntu apiwe mutombo wakaenderana nechiyaiyo chake.

Chiyayiyo chimwe nachimwe chinosise kuve chatanga kuhloyiwa chisati chahinwa mutombo unoenderana nacho. Izvi zvinodetsera kuti muntu anenge aine chiyaiyo akasike kupora.

Michina yechizvino-zvino inosise kusatamike mumphatso dzekurapirwe zviyaiyo. Izvi zvinodetsera kuti muntu apuwe mitombo inoenderana nechiyaiyo cheanonga ainacho, ichibva pakuti wavhenekwa kuti wavhenekweyi.

Kuhloya vantu vasati vahimwa mitombo unobetsere kuti vanopa mutombo vaziye mutombo wemene unosise puwa muntu kuitire kuti akasike pora uyehe arambehe eizodakarira kurapwa.

Kuhloiwa kwemuntu kwakakosha kudarika kuhinwe mutombo usati waziye kuti unorwara ngei mumwiri dzako izvi zvinodetsere kuti muntu akasike kupora.

Vantu vane zviyayo mumizi dzavo kana vechinge vahamba kotsvake kubetserwa, vanosise kunge vechigara mumhatso dzakanaka dzinovape utano.

Kudetsera vane zviyayo chiro chinofanira kudakarirwa ngevantu vazhinji, nekuti wazhinji vanopora ngekudetserwa koo.

Vantu vanosiye kupuwa mukana wakanaka apo vanovhakachire zvibhedhleya zvinovadetsera kuti varapiwe zviyayo zvakasiyana siyana kunyanya nyanya anamai neana adodori kana vachinge vauya kuzodetserwako

Mhatso yekuhloyiwa nekurapirwa inosise kugara yakahlamburuka, yakachena kuitira kuti vantu vasarwara nezviyaeyo.

Kufundira kugadzira mitombo kana kuingwarira zvinoda andu ane chido nazvo. Ukaisapo asina chido nazvo zvinoita mupangayaya.

Zviro zvinodetsere vane zviyayo zvakasiyana-siyana, zvinouya nekuwanikwawo nenzira dzakasiyana-siyana, zvimweni zvinoti dhurei, zvimwedi zvinonga zvisikadi kunyazwi nemuhoro wakawanda.

Kungwarire zviro zvinodetsera kurapa vanonga vayine zviyayo, azvizi kushata zvinoita kuti vantu vakasike kudetserwa nenguwa iyo yavanonga vachida rudetsero kubva kune vanorape zviyayo.

Midziyo yekudetsera antu vane zviyayo zvakasiyana-siyana nekuahloya inosisa kugara iripo pachipatara uye he inosisa kugara yakahlamburuka kuderedza kutapukira kwezviyayo kune amweni.

Nzira dzekuronga ndidzo mhuri dzakawanda. Dzimwe dzacho dzinosanganisira dzekushandise butiro nemaphirizi.

Zvikumbati nemidziyo inoshandiswa muzvipatara kudetsera vane zviyayo yakawandisa uyehe aiperi.

Midziyo yose inoshandiswe kuzvibhedhlera yakakosha aisisi kutamika peshe peinofanire kunge ichishandiswa inofanira kuwa iripo iri pedyo.

Mwoto muriro vemagetsi unokonahe kungwaririrwa ngezviro zvazvino-zvino, zvinokwanisa kuchengeta mwoto iwowo vozoshsndiswa kana kwaane chidima.

Michini inoshandiswa muzvibhedhlera aisisi kutamikamwo ngekuti inodetsera vantu vakawanda vanenge vane zviyaiyo zvinovarwadza pavanosvika pazvibhedhlera zvavanenge vauya mwazviri

Tikaenda kunohloiwa muzvipatara kana tiine zviyayo. Kune michina inotibetsera kukurumidza kuona kuti tinorwara ngei mukati mendaramo dzedu.

Chimwe nachimwe muzvibhedhlera chine bandiko racho uyehe chinoshando muenderano nekuti chinonga chichishandiswa pari nguwa yachinofanirwa kuti chishande.

Nariti nezvi vheneko zvino shandiswa muzvi bhedhlera zvinosise kurongedzwa mundau yazvo zvoramba zvakati hwee kuchena nguva yeshe kuti zvisa tapudzire zviyayo kune vamwe vanonga veizvi shandisa.

Michini inoshandiswa muzvibhedhlera aisisi kutamika ngekuti izvi zvinodetsere vazhinji vanenge vane zviyaiyo, kuzvihloya kwenguva diki diki kuti varapwe nekukasira.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhleya kana kuhine mutombo kune vandu vakasiyana siyana inosise kuramba yakachena isina ngazi nengura kuti isahina amweni zviyayo

Michina yakasiyana-siyana inosisire kunge irimwo muzvibhehleya mwedu. Imweni inodetsera kugadzire mitombo, imweni inodetsere kurapa vanenge vaine zviyaiyo, nekuningire kuti vanenge vane zviyaiyo zvakaita sei.

Midziyo inoshandiswa muzvibhehleya inosise kunge iripo nguwa yeshe kuitira kuti kana vanonga vaine zviyayo vagume pazvibhehleya vanodetsereka zviri nyore.

Vanoshanda kunohinwe mutombo nekugadzire mutombo, vanosise kunge vakaqoka hembe dzinoite kuti vaite basa ravo vasikatyi uyehe veiziye kuti hatizotapukiri zviyavo mukati mwekushanda kwawo.

Mumbatso dzese dzekuhloyiwe zviyayo kana kuhiniwe mitombo munosise kuve muine zvinodetsera zvakaita semidziyo kuitira kuti anhani vakwanise kuanira kana kudetsereka panavoda detsero.

Michini yekuhloye zviyaiyo inosisa kunge irimwo muzvipatara. Kuitira kuti vanobetserwa vange vechiguma vachibva vabetserwa vozopiva mutombo unoenderana nezviyaiyo zvavanonge vavhenekwa.

Michini yechizvino zvino inodetsera kuti muntu akapinde muchibhedhleya eide kudetserwa ngendaa yechiyayo chaanenge anacho, ohloyiwa, oningirwa oonekwa kuti une chiyaiyo chakadini asati apuwe mutombo. Haisiswi kuti inge ichitamika muchibhedhleya chega chega.

Midziyo inodetsere kudusa zvinokonzere zviyaiyo mukati mwendubo dzevanthu kana zvinoshandiswa kudetsera kuhloya zviro zvinonga zvechidetsera vanthu vanonga vane zviyaiyo adzisisi kutamikwa mukati mwenzvimbo dzezvibhedhleya.

Kurapwa kwevanthu vanenge vaine zviyayo zvakasiyana siyana kunotodetserwao ngeimweni michini inosise kusatamika mukati mwezvibhedhleya kuitira kuti vadetsereke pavanopinda veide rudetsero muzvibhedhleya zvakadai ngeizvi.

Zvekuhloyere vantu muzvibhedhleya zvinosise kunge zvirimwo nguva yeshe, kuitire kuti veshe vanouya nezviyayo veide kudetserwe vanosisa kutanga vahloyiwa vozohinwe mitombo unokodzere zviyaiyo zvavo.

Michini yechizvino zvino inodetsere kukasika kuhloya nekuningire kuti muntu wega wega unenge achirwadziwa nechiyayo chakadai uyehe chakadini kuti akasike kudetsereka pakupuwe mutombo wakakodzera.

Midziyo ino shandiswe mu zvi bhedhlera aisisi kutamika kuti vanonga vaguma veide ku detserwa ngeku hloyiwe zviyayo zvavo vadetserwe ngemukuwo vasati vaneta uyehe vakasike kupora.

Midziyo inosise kuwanikwe muzvibhedhlera kuti idetsere vanenge vaine zviyayo aisisi kutamikamwopi ngekuti izvi zvinodetsere kuhloya vantu vanonga vane zviyayo ngekukasika nekuvape mitombo unoita vakasike kupora.

Mbatso dzeshe dzinobarirwa nevantu vanenge vechida kubereka dzinosise kunge dzaka hlamburuka zvakanaka uye dzakaningirika zvakanaka izvi zvinodetsere kuti vantu vanonga vauya koodetserwa vasazogumisira vane zviyayiyo.

Muzvibhehleya zvedu munosise kuve muine michina yekuhloya ndiyo kuti muntu unorwara ngei uyehe chiyayo chake chinenge chichide mutombo wakadini uyehe chakurisa here kana kuti chichiri kutanga.

Muchini nemidziyo inoshandiswa kurapa antu anenge ane zviyayiyo nekuahloya ayisisipi kutamika mukati mwezvibhehleya. Izvi zvinodetsera kuti vantu vanenge vauya kodetserwa vakasike kudetserwa uye vazikane kuti vanorwara nezviyaiyo zvakadini.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhleya haisisi kutamikwa ngekuti yeshe inodetsere kuti vantu vanonga vaine zviyaiyo varapwe vechinge vahloiwa kuti vanozwei nguva yeshe yevanoenda kuzvibhedhleya.

Zvese zvinoshandiswa kuhine mutombo kune avo vanonge vainezviyayo zvinosisekugara zviripandau yakanaka kunyazi nezvimwe zvinoshandiswe kuhloya kuti muntu unechiyayo chakadai uyehe unechiyayo chakadini.

Mudziyo yekubetsera mukati mezvigwehlera aisisi kutamika nguva yeshe izvi zvinobetsera ,kuti muntu kana achinge auya kuchipatara ,akwanise kubetserwa nemidziyo inonga iripo.

Zvigqoko zvinobetsera vantu vanoshanda zvibhedhleya zvinosise kunge zviripo nguwa yeshe izvi zvinobetsera kuti muntu kana achinge achibata zvinokuwadza asarwadziwa kana kutapukirwe zviyayiyo mumuwiri mwake.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhleya aisisi kutamika baa, imweni inodetsera kuti muntu aguma ainechiyayo akasike kuchinasirirwa kana kuchihloyiwa obva ahinwa mutombo unoenderana nechiyayo chaanenge anacho.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera aisisi kutamika ngekuti kutamika kwayo kunoisa vantu vakatiwndei panjodzi yekufa ngezviyaiyo kana dzechinyanya kushandiswa kubeke muono wekuti muntu umwengaumwe, umwe unorwara ngei.

Midziyo nezvinodetsera mukati mwezvibhedhleya munodetserwa vanenge vaine zviyayo zvinosisa kuve zviripo nguva yese kuitire kuti vanoda kudetserwa vasvike zviripo uyehe vadetserwe ngenguwa.

Mitombo yeshe inosisa kurapa zviyayo zvevandu ine sise kuva payakabetwa parukumbatu kwayo mashandisirwo awo nekuitwa kwawo nguva yeshe

Ndaramo dzeantu azhinji dzinongwarirwa ngekukarakadza kuende kuzvibhehleya kodetserwa ngana mukoti nana chiremba kana tichinge tasangana nezviyayo zvakati wandei.

Mitombo mizhinji inobva muzvirimwa nemimbiti dzakatitenderedza mundaramo dzedu nemunharaunda dzedu. Kuziya mumbiti iyi kunodetsera kuti zvimweni zviyayo zvinopera ngekuishandisa.

Zviyaiyo zvizhinji zvinemitombo wazvo asi mitombo iyi inosise kuphuziwa nenzira inonga yabhuyiwa ngevanototorosa kuti munhu uyu neuyu unofanirwe kuti ahinwe mutimbo werudzii uyehe umwiwe ngenguwa yakadini.

Zviro zvinodetsere kurapa vantu, zvakawanda hazviperi akadi. Asi zvakanyangodaro zveshe zvinosisa kuchengetwe panzvimbo dzakanaka.

Zvinodetsera kuti munthu apone muzvibhehleya zvakawanda, zviro izvi zvinosise kunge zvirimwo nguwa yeshe kuti anthu adetsereke pavanohambira zvibhehleya.

Mitombo yakasiyana-siyana inosise kuwe irimwo muzvibhedhleya muntaraunda dzakatikomberedza, izvi zvinodetsere kuti avo vane zviyayo zvinode mitombo werudzi irworwo vanosise kuuhanira.

Mitombo mizhinji ine mwainongwaririrwa asi inofanire kuve inezvitaticho zvinokombe kuti uyu mutombo uyu unorapei, uyu unorapeyi. Kuitira vanoishandisa pavanonga vachida kurapa zviyayo.

Mutombo wekukosora unomwiwa kana muntu achikosora kuti apedze chiyayo chechikosoro.

Mitombo yendudzi nendudzi inobetsere kurape zviyayo zvakasiyana-siyana, kuvantu vakasiyana-siyana, mundaraunda dzatinogara nedzakatipoteredza.

Aasiripi mafuta eshe anonasire ganda kuti ribase. Amweni anoripisha, amweni anokonzera zviyayo. Tikatenga kune zvitoro zvinotengesa zvakavhenekwa, zvinodakadza .

Kweshe kwaunopuwa mutombo wechiyayiyo ,unoisisirwa kunyorerwe pashi kuitira chamangwani kuti ukazorwara chiyayiyo chakadai ngeichocho vanoziya kuti wakamborwara chiyayiyo chakadai ngeichi, wakusisa kupuwa mutombo umweni unorapa chiyayiyo chakadaro .

Mitombo ngekuwanda kwayo inosise kungwarirwe mumbatso kana panzvimbo dzakachengetedzeka isikadzishatisi nguwa yeshe yadzinonga dzakangwarirwa dzichiemera kuzorape zviyayo zvevantu vakasiyana-siyana.

Chiyaiyo chimwe ngachimwe chine mutombo wachakaemerwa ndicho chinodikana kutanga wahloiwa wozikana kuti mutombo unoenderana nechiyayo chako wakadii uyehe unowanikwe kuri.

Mitombo inorape chiyaeyo chekukarakata kunoita huro ,aisiyopi yega inoonekwa mumhatso dzinochengeterwa mitombo .Imweni unotoiwona mushango, imweni unoita ekubhuirwa ndiana Sekuru.

Itsvo mundaramo dzedu nemumwiri mwedu dzakakosha maningi. Dzinoda kugara dzakangwarirwe zvine unyanzvi nguva dzeshe, kuti tisarwara nezviyaiyo zvakawanda.

Mitombo inorape utachiwana hunoonekwa hwakatsonga maningi ,iriyo. Chinodiwapo itsamba inobhuye kuti une chiyayo, chinode mutombo wakadai ngeumwe wakadai ,newakadai.

Mitombo yakasiyana-siyana, inoanikwa kwakasiyana-siyana. Asi muntu unosise kutore mutombo waanoziya kuti uyu unomudetsera chiinyi mundaramo yake.

Mitombo yekurape mwiri inoda kuphuziwa kana uchinge watanga wahloiwa ngeanoziya kuti muntu uyu unorware ngechiyaiyo chipi, uyu une chiyaiyo chipi.

Mitombo yakasiyana-siyana inodetsere kurape zviya yo zvakasiyana-siyana muntharaunda dzedu. Asi mizhinji yacho inobva kumimbiti yakatitenderedza.

Mitombo yekurapwe makonye muantu inosise kuve iri oasinde ngekuti antu azhinji Kunyanya nyanya ndumure dzinosangana nedambudziko rakadai.

Mitombo inorape chiyayiyo chebesha yakasiyana siyana asi mizhinji yacho inosise kunge yaongorwa nanamazvikokota yozoshandiswa kupedza chiyayiyo chimwe nachimwe .

Gosorwa rimweni hariperi rega, rinotoda kuti utsvake mitombo unoenderana negosorwa raunenge unaro. Zvichienderana nekuti vanohloya vanenge vareketa kuti kudini.

Tisati tashandisa mitombo tinosisa kutanga tahloiwa kuti mitombo yatingashandisa ngeiri, uyehe inotibetsera ere, kupedze zviyayo zvatingenge tabhuirwa kuti tinazvo.

Kurye chokera kana munyu wakavanda azvisisirwi mumuiri wemuntu ngekuti zvinomubangire zvirwere zvakawanda.

Zviyaiyo zvekamanda zvimweni zvacho zvinoduswe ngemitombo dzakasiyana siyana inosanganisira inowanikwe mushango neimweni inotengwe muzvitoro.

Mitombo inopuwa awo anorambana nezvimweni kana nedzimwe nzvimbo kubudikidza nemamiriro ekunze kana zvinoryiwa zvinosise kunge iripo nguwa yeshe muzvipatara kuitira kudetsera ava vanenge veitambudzika.

...cherudzi rwupi nerupi chinosise kunge chine mutombo unochipedza. Kuziya mutombo unopedze chiyayo chimwe nachimwe zvinodetsera kuti muntu akasangana nechiyayo chakadaro unokone koziye mutombo unomudetsera.

Bhodhleya rega-rega rinobekwa mutombo kana zvimweni zvinodetsera kurapa, rinosise kuwe riyine chikombiso chinoratidze kuti mukatimwo muneyi uyehe zvinoshandeyi mundaramo dzeantu.

Mitombo mizhinji ino sise kugara iri panzvimbo dzakagara dzaka hloiwa, uyehe dzaka chena, kuitire kuti dzisa shata uyehe mitombo iyi isazo shandiswa kana yotoshata.

Mitombo yakasiyana siyana inongwaririrwe kana kubekiwe muzvipakiti zvakasiyana siyana. Asi yeshe inosise kunge ine chikombiso chinoronze kuti mutombo uri mukati ngewei, uyehe unorape chiyaiyo chakadini.

Mitombo imwa nayimwe inezvayinoshanda mundaramo dze antu nemundaramo dzemhuka. Asi, inosise kuve inezvikhombiso zvinoronza kuti yona mitombo inomborapeyi mundaramo dzevantu nomumhuka.

Mitombo yekurape madziso nezvimweni zviyayo, inowonekwa echiwuya ngenzira dzakasiyana siyana. Asi mizhinji yacho inosiswe kutorwa mukati menzvimbo dzakanasirirwe kungwarire mitombo nekuhine mitombo.

Mitombo yakasiyana siyana yezviyayo zvakasiyana siyana siyana inosise kuve iine chikomboso chinoronze kuti mutombo uyu unorapa chiyayo chakadini ,uyu unorapa chiyayo chakadini ,zvichienderana ngechiyayo chinenge chahloiwa.

Mitombo yakasiyana siyana inosise kuve inezvikombiso zvinoronza kuti mutombo uyu unodetserei uye he unomwiwa ngemuntu unezera rakadini izvi zvinoitire kuti muntu anenge anechiyayiyo chisaramba chichi.

Mutombo umwe naumwe unosise kubekwe mwaunosise kunge uri wapedze kudaro woiswe chikombiso chinoronze kuti mutombo urimwo ngewenyi apasisi kunge pasina chidumaidzo chinoitire kuti usazoshata.

Mabhodhleya akasiyana siyana anouye zvakasiyana siyana uyehe anoshande zvakasiyana siyana anongwarirwe mutombo anosise kuve ane chikombiso chekuti mutombo urimwo ngeuri.

Mitombo mizhinji inoonekwe mitombo yekurape zviyayo mumhatso dzekungwarire mutombo muzhinji yacho inobve kumumbiti yakatikomberedza muntaraunda dzatinogara inokwanisahe kutidetsera kuti tirambs tiri atano.

Mitombo muzhinji inosise kungwarirwe padzinofanirwe kunge dzichingwarirwa. Izvi zvinote kuti dzisapindzwa ngemwando nguva yekunaya, uyehe dzisapindwa ngebukuta nguva yebukuta. Izvi zvinotekuti dzingwaririke nguva yakati rebei.

Mitombo yakasiyana siyana inoraoe zvirwere zvakasiyana siyana inosise kungwarirwe mumbatso dzinosise kungwarirwe mitombo kuitire kuti imweni isapindwe nezando painenge yaka gwaririrwa.

Mitombo yendudzi bendudzi inouya yakasiyana siyana uye hee yeidetsera kurapa zviyaiyo zvakasiyana siyana. Imweni inoitwa ekumwiwa, imweni inoitwa ekuzorwa kuitira kuti muntu adzoredzeke utano hwake.

Mutombo wega-wega wakahloiwa une cheunodetsera mundaramo dzeanhu uyehe unosise kuwe uchioneke nguwa yeshe panopirwe mitombo kana kuchibhedhleya kuitire kudetsere vanenge vane zviyayo.

Mitombo yakasiyana siyana inorape zviyaiyo zvakasiyana siyana asi pamitombo yega yega panosisa kuve pane chikhombiso chinokhomba kuti mutombo uyu unorapei.

Hakuna chiyaiyo chisingadi kuti antu vagare pamwe chete veipurutana, veironza kuti vangadii kuti vapedze zviyaiyo zvakasiyana-siyana.

Kumbatso dzinodetsera vantu kurapwe zviyayo kunosise kuve kuine vashandi vanodetsere vanorwara kubhuya navo nekuvatotorosa kuziye kuti zvakambotanga kuti varware chiinyi nekuvadetsera mundxondo dzavo.

Vandu vakwegura vanogara vainezviyayiyo zvakawanda wanda uye hee zvakasiyana siyana zvimweni zvacho zvakadai ngokutemwa ngehloko zvimweni zvacho zvakadai ngokupandwa ngomushana kana kupandwa ngemadhoyo.

Vana vadoko vanosise kuhinwe rudetsero peshe peanoenda kuzvibhedhleya koodetserwa, ngekuti ana indaramo yamangwani inosiswe kubatwa zvakanaka.

Kutsamwirira mune zvese zvaunoita, kunounza mubairo wakati wandei, kana ukasaremba mune zveshe zvaunenge wafunga kuti uite mundaramo yako.

Vana vanodzidza vachitamba zvinova detsera kuti avariyarwi ngekukasira zvavanenge vadzidza zuva ro.

Chidxoko chega chega chinosise kukomba kuti basa raunoita ngerei. Izvi zvinosise kudzidziswa ana adoko kuti akure eiziya kuti nxubo iyo yakapfekiwa inodetserei, nxubo iyo yakapfekiwa inopfekiwa pabasa ripi.

Zvatinoita mudzimba ,mumphatso dzedu, zvinodzokahe zvoshungurudza vana vatakabara nevatinogara navo.

Ndumure dzeshe dzinosisira kubatwa ngemutowo wakanaka kuti dzigare dzeiziya kuti dzinodiwa, kunyazi dzikange dziine zviyayo zvadzo, dzinokwanisa kudetsereka.

Mai veingobve kubara, mwana unotorwa oiswe paditi ravo. Izvi zvinoitirwa kugadzire ukama nemwana

Hutano we ashandi unosise kuremekedzwawo, kunyanya nyanya pamuzi pavanonga veyishandirapo, kuti varambe veyishanda, uye varambe vari watano nguwa yeshe.

Ku taticha ma ererano ne utano neku hlamburuka kwe ana kuno detsera isusu antu akuru kuti tikwanise kubata vana zvakanaka uyehe neku ape utano hwaka fanira vana ivavo.

Zviyaiyo zvenhii zvinototoroswa, kuonazve kuti chiripo here chiyayo kana achipo, kana chiripo muntu opiwa mitombo otoporahe otoangira kuti gwindiri kutogwinya .

Bepa remwana rekuchipatara rinosise kutotoroswa kuone kuti, mwana urikukure zvakanaka here.

Muntu weshe anosise kufunda zvinofanirwa kufundwa zvinodetsera avo vanenge vawirwa ngedambudziko ravanonge vasina kunasira kuri yashira.

Kungwarire utano weana chiro chinosisa kubhuirwa antu azhinji kuti vachiziye vana wakangwaririka pazviyayo zvakawanda zvinodetsera kunyazi nemare yedu aperi muchikwama kurapisa vana vadoko.

Chirwere cheshuramatongo hachisisipi chete kuti chinofanirwe kukarakadzwa ngeantu akuru. Vana vadokowo vanosiswe kupota veiudzwa kuitira kuti vakone kuzvingwaririra mwavanonga veihamba uye nekukura.

Vana vazhinji mundaramo dzedu vanofanira kufunda nekutamba ukaona weifundisa vana unosekuwe uine zvimweni zvaunosise kuita zvinonga kuitei kutamba nguva yeshe kuti vakasike kubata zvakawanda zvinofundwapo.

Vana vadoko vanosise kuonekwa nguva yekugara navo pashi mweikurukura ngezvekudziirire nezvezviyaiyo zvakasiyana-siyana mundaramo dzavo. Izvi zvinodetsere kuti vaparadzirewo fundo yakadai kune amweni.

Kufunda ngezvekukura kwemuntu kunosise kukurudzirwa muntaraunda mwedu ngekuti muntu achikura anenge oshanduka shanduka pamwiri wake kunyazi nemitezo ingenge yoita zvimweni zvisikarambi zviri paari.

Kudetsera ana adoko kurapa nekudzirira zviyayo zvingaabata mundaramo dzavo. Zviro zvinosise kunge zviri padera, uyehe zveikurudzirwa muntaraunda dzedu mwatakagara. Kuitire kuti ana adoko tisarashikirwa vavo.

Vanorarama vakaremara mumizi dzedu nemunharaunda vanosise kurudzirwa kuti varambe veihamba-hamba veiitawo zvinoite vamweni kuti varambe vakagwinya.

Kundxoka kwakanaka weishanda mumishina kunodetsera kusaambusire zviyayo kune amweni aunoshanda nawo.

Kuhloyiwa usati wabekwe mutombo pachiyayo chega chega kuoneka kuti unechiyayo chinode mutombo wakadini zvona izvozvo zvega zviro zvakakosha uyehe zviro zvinosise kungwarirwa ngemunhu weshe-weshe asati aise mutombo mumwiri dzake.

Zvidloko zvinodlokiwa ngeanobate mitombo yekurape zviyayo zvevantu, kana kugadzire mitombo yekurapa zviyayo zvevantu, zvakawanda zvimwe zvacho zvinosanganisire butiro renyara.

Mundaramo kuziye zvino hine zviyayeyo nekuziya zvinohina utano zvinodetsera kuti muntu arambe akagara aine utano uye zve eitiza zvinozomupa zviyayeyo.

Vanodetsera muzvipatara awasisi kutamika kana kunyimwe mare ngekuti wanoraramise upenyu we muntu umwe naumwe unonga awirwa ngedambudziko kana ngechiyayo.

Peshe pane pechitambiwa kana kurumbiwa kana kuitwa zvese zvinoita kuti muntu ange ane hutano panosesekuwe Paine wantu wanonge wachibetsera kuitira kuti vamwe vanogona kupinda munjodzo

Muntu asati ahinwa mutombo kana kurapwa unosise kutanga ambopa mashoko angadetsera kuti muntu wakahamba sei uyehe unobvepi kuitire kudetsera vamweni vangadai vaine chiyaiyo chakafanana nechaanacho.

Muntu weshe anenge echizwe chiyayo mu mwiri dzake unosise kuhamba akadzi emera oyende ku zvibhedhlera kuti adetserwa achitanga ahloyiwa kuti unorwara ngeyi uyehe uka bekwe mutombo wakaita sei.

Kufunda nekuyaiya kuti tingangwarira sei makanda emwiri dzedu zvinodetsere kuti kana uchinge wazosangana nechiyaiyo chemakanda unokone kuziya kuti ichi chiyaiyo chemakanda wodetserwa kuzvibhedhleya.

Kuhloyiwa kwevana vasati varapwe zviyayiyo zvevanenge veiti tinozwa kunodetsere mitombo inozohinwa vona kuti varapike inonga yakanangana nechiyaiyo chavanenge vavhenekwa uyehe kuti vanacho.

Kuhloiwa nekuningirwe chiyaiyo chako, kunodetsera maningi kuti ukwanise kupiwe mitombo unoenderana, nechiyaiyo chaunonga uchizwa. Vantu veshe vanenge vaite dambudziko rekurwadza kwemazino, vanosise kuziya kuti rimweni aringaperi rakadaro.

Mbatso dzinogare mitombo dzinosise kuvhenekwa kuti dzioneke kuti hadzina ere bukuta. Kana zvimweni zvingaite kuti vantu vazotanga kuve vaine zviyayo zvingazoparadzira kwavari.

Vanodetsera vantu muzvibhedhlera vanosisa kunge vaine mwoyo murefu uwoho moyo wakaterama kuti vaone kuita basa rawo zvakanaka zvisina hasha mundaraunda dzatinogara.

Mitombo yezviyayo zvemu zuwa zuwa ,aisisiri kutamike mumbatso dzekurapira vanthu vangafa vakawanda.

Mutombo we Calcivita unodetsere zvakanyanya mukugwinya kwemakodo mumwiri dzedu petinokura kunyazi tiri ana adoko

Mhatso dzedu, kunyanya-nyanya dzinongwarirwe mitombo yekurapa zviyayo zvakasiyana-siyana, dzinosise kugara dzakahlamburuka, dzakachena nguwa yeshe yedzinonga dzechishandiswa.

Kuva nemitombo pachipatara kana pamhatso inochengeterwa mitombo, kunodetsere kuzorapwa kweavo vanenge vaine zviyayo zvavo pevanouya kuzorapwa.

Muntu waakuziya kubhuirwa ngezveutano nekugwinya kwemuntu, unonase kuziya kuti kana akabatwa ngechiyayo chebesha, achiyambe kupera chega nekukasira. Asi chinodetserwa ngeimweni mitombo yakatatichiya nekuhluziwa kuti ipedze dambudziko.

Zvikombiso zvinoronze kunotorwe mutombo zvinosise kuwe zviri pachena kuitire kuti antu anonga achida kudetserwa ngezviyayo zvawo vakurumidze kuzviona nekukombidzwa.

Mitombo mizhinji inosise kuve inembatso yainongwaririrwa, mbatso idzi dzinofanirwa kuva dzakahlamburuka kuitira kuti dzisabatsira kuparadzire zviyayiyo kune antu.

Nguwa yeshe mitombo inosise kungwararike zvakanaka mumbatso dzakagadzirirwa kungwarire mitombo kuti isanaiwa uyehe isapindwa ngemwando painonga yakagara mumbatso idzi.

Mbatso dzinongwaririrwe mutombo dzinosise kuongoroorwa nganautano kuitira kuti dziningirwe kuti dzingasisa ere kugara mitombo ingarapa vantu nguwa yeshe.

Ndumure zhinji ndidzona dzinosangana nechiyayo chebesha. Mitombo yebesha, inosise kuwe irimuzvitoro zvayinotengeswa, kuyitire kudetsere ndumure idzi nguwa yeshe.

Kuhluziwe ngazi kana wairwara kunodetsere kuti uhinwe mutombo wekakodzera unoite kuti upone pakurwara.

Teyichengete mutombo mumbatso dzinochengeterwe mutombo, tinosise kugara tiine chinyorwa chinoratidza kuti mitombo uyu minganayi, mitombo uyu minganayi.

Mbatso dzinochengeterwe mitombo dzinosise kuvakwa ngenzira yakanaka, dzoshambidzika kutira kuti dzisatapudzire zviyayo kumitombo inenge ichizoshandiswa kune antu.

Mitombo inode kungwarirwa pakanaka ,kana ichizoda kuzopuziwa ngeantu anenge ane zviyayo zvavo.

Mitombo inosise kungwarirwe zvakanaka nguwa yeshe kuti ikone kudetsera antu vanenge vaine zviyaiyo zvakanaka zvisina kuzoapahe zviyaiyo mwavari mumwiri dzavo.

Mphatso dzekutengesera nokungwarire mutombo, dzinosise kuramba dzakahloyiwe, kuti dzirambe dzakanasirwa, kuti dzisazotapudzire zviyayo kune mitombo inotengeswa.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo yekurapa zviyayo zvakasiyana-siyana mundaraunda dzatinogara inosisa kunge yakarongedzwa zvakanaka kuitira kuti ionekwe nguwa yeshe painenge yoda kutorwa.

Mhatso dzino onekwe mitombo nekungwarirwe mitombo munharaunda dzatinogara dzinosise kuve dziri pasinde nesu kuitira kuti kana tikanga tiine zviyayo zvinode mitombo tikasike kudetsereka ngenguwa yatinonga techiida.

Kurongedze mitombo ngendau yawo mwaunofanirwa kuti urongedzwe mumbatso dzekurongedze mutombo. Zvinoitire kuti muntu anoshandire munorongedzwe mutombo kana akude mutombo aaneseki kuitora nekuihine vanonga vaine zviyaiyo.

Mbatso dzino ngwarirwe mutombo dzino size kunge dziri paka jeka kuitire kuti avo vanenge vachi tsvake kupona kubudikidza neku hinwa mitombo vakasike kuona paino hinwa.

Mutombo umwe na umwe uno sise kubekwa pauno fanira kunge wechi gara izvi zvinoite kuti mutombo uwowo ugare usine mwando uyehe ugare usina bukuta wobva wazo gara kwenguva.

Mitombo mizhinji inosiso kunge yakagara zvakanaka munzvimbo dzinofanirwa kuchengeterwa mitombo kuitira kuti muntu anonga etengesa mitombo iyi akasire kuziva ne kuhina vanonga vechiida.

Kuhine mitombo kubva mumhatso dzinongwaririrwa nekutengeserwa mitombo. Kunosisa kuitwa bedzi kana muntu auya nechikombiso chinoronza kuti muntu vakanga ahloiwa kuti asazo hinwe mutombo.

Mitombo yeshe inodetsera vanonga vayine zviyayo, inosiswe kurongedzwe zvakanaka mumbatso mayinongwaririrwa kuitira kuti isadetserawo kupe zviyayo kunevantu nguwa yeshe yavanenge veyida kuyishandisa.

Chikombiso chinoronze pachibhedhleya chinosiswe kubekwa pakajeka kuitire kuti muntu weshe akwanise kuona kuti pachibhedhlera ngepari uyehe panobekwe mutombo ngepari padhuzepo.

Mitombo inodetsere kurape zviyayo kunyazi nezvendxondo. Inosise kugara yakangwarirwe zvakanaka kuitira kuti isashata, idetsere zvainosise kudetsere muzviyayo zvevantu

Mbatso dzinogwarirwa mitombo yekurape zviyayo zvevantu vakasiyana- siyana muntaraunta dzedu dzinosisa kuramba dzeihloyiwa kuti adzisaa kupararidza zviyayo ere muntaraunta.

Kufunda ngezvekuhine mutombo nekuungwaririra zvinodawo fundo yepadera kuitire kuti muntu paanopedza aziyehe kuti inongwaririrwe ngei uyehe inosise kubekwa pakaoma sei.

Pamweni hloko rine nguwa yarinorwadza zvakanyanya zvekuti zvimweni zvakadai ngekufukira kana kutora mvura inodziya zvinokone kusadetsera hino kune mitombo yakanasirirwe kupedze kurwadziwa kwehloko.

Kungwarirwa kwemashango kunodetserawo mundaramo dzedu nekutipa hutano ngekuti mitombo mizhinji inobva mumbiti dzatinongwarira mumashango akatitenderedza.

Vanorape zviyayo vanosise kurambawo vechibuda vechipinde mundaraunda dzevantu, kuyitira kuti vemundaraunda vazvidakarire uye vazviashire mwavanogara mwonamwo.

Kuyaiya zvinoronze anamazvikokota eutano, zvona izvozvo zvega, zvinoite kuti muntu ange akangwarira pane zviro zvinokonzere zviyayo, oramba akagwinya mundaramo yake.

Zvinokombisa kungwaririre utano zvinosisa kuoneka peshe-peshe muntaraunda dzatinogara. Izvi zvinobetsera kuti ntaraunda iziye zvakainakira uyehe izviye zvakaishatira muutano hwayo.

Peshe patinonge tiri tinosise kutarisa nekukarakadza kuti pane zvimweni zvetinoita zvisingadikani mundau dzatinenge tapinda kana kuenda, ndaramo dzedu nemuntaraunda mwetinogara.

Kugara pashi mweibhuirwa ngezveutano kunodetsera zviro zvizhinji, kuti akuna muntu angaita basa kana kuenda kumushando asina kugwinya.

Kupota weyienda nokupurutana mashoko eutano anenge eyi reketwa ngevanamazvikokota, kunodetserawo kungwarire utano nguwa dzeshe mundaramo dzedu nemunharaunda dzatinogara.

Kufundiswe ngezveutano muntaraunda dzedu kunovhure ndxondo dzedu kuti tisanyanya kubatwa ngezviyaiyo zvakawanda muntaraunda dzatinogara nemburi dzedu.

Kupurutana nekuita zvakasiyana, asi unopurutana obva aita iyena uwowo muntu iyeye unosise kupuwe nyara nekuti ukazwe kuti, kwakati kunopuwe mutombo iwewe woenda wodetsereka watopona.

Kohloiwa usati wazvinwe mitombo kwakakosha kudarika kuzvinwe mitombo usikazivi chiyaiyo chaunenge weizwa .Izvi zvinodetsere kupedza chiyaiyo chaunenge unacho ngokuti unenge uchipuwa mushonga unoenderana newe.

Kuziye uwandu hwemuntu ngechikero kunodetsere kuziyahe kuti mundhu wega wega ungade mutombo wakawanda sei, kuti zviyayo zvaanonga ainazvo zvipere zvihluzike.

Kuziye kwekoopuwe fundo maererano nekuchengetedza utano kunyanyanya zvirwere zvakadayi ngegomarara zvinodetsera maningi kuti munhu agare ane utano uyehe eiziya kuzoudzawo amweni kwekutora fundo yakadayi.

Vantu vakawanda vanosise kudakarire fundo dzinoape utano mukati mendaramo dzavo nemunharaunda dzavo. Izvi zvinobetsere kuti vantu veshe vakure pamwe chete mune zveutano.

Zviro zvinoita kuti tidetsereke kuti tisabate pamuiri uyehe nekudziirire kutapurire zvirwere kuna amweni, zvinosise kuonekwa peshe peshe kuitira kuti vanenge vachida kudetserwa ndizvo vazvione zviri nyore.

Vantu vanokone kuite vashoma vashoma muntaraunda veirongana veidetserana kubhuya ngezveutano uyehe kuremekedze zviro zvinoite kuti vantu vapuwe utano nguva yeshe.

Kufundisa ngezveutano muntaraunda dzatinogara kunodetsera zvakanyanya kuti vantu vazhinji vapurutane kuti zvingavakonzeresa zviyayo chiinyi uyehe zvingaitwa sei kuti zvione kupera.

Vana vadodori neamweni anthu akuru vanosise kuende kunzvimbo dzinenge dzadaidzirwe vanthu kuti vauye kunoyaiye zviro kana kuyaiye mabhuyo anoite kuti vadetsereke mundaramo dzawo mukungwarire utano.

Vanthu vanosisa kudakarire fundo inohinwa pajekerere kunyanyanya fundo yezveutano yekungwarira utano mumunthu ngokuti utamo mumunthu ndiwo wega wakakosha unoite kuti munthu azokwanisa kuite zveshe.

Ndombi nemajaya zvinositse kugara pashi zvokurukura ,zvichipurutana maererano neutano hwekuronge mhuri vasati vakoryana mukati mendaramo yekuwanana kwazvo.

Hutano hweshe hwakanaka uyehe unodiwa, asi madzimai anosise kukarakadza hutanozve hwepabonde.

Midziyo ino hloya ngezve kuronge mburi ino sise kuve iri mu zvibhedhleya nguva yeshe kuti vanoda kuishandisa vasa pererwa nge mukuwo uyehe wasvike zvirimwo zveshe.

Vamwe vanodakarire kuhloiwe matumbu avo vasati vabara zvinovadetserawo kuti aziye kuti mwana uyu murudzii, uye zvinoadetserawo kuti vakwanisewo kurongedzera vasati vabara.

Muraramiro wemuntu weshe wakakosha. Unosiswe kuremekedzwa kupiwe mubongo, kunyanya-nyanya kana usika kuhunisi amweni.

Kutanga vahoiwa usati vapuve mutombo kunobetsera. Zvakanyanya kuti mutombo vaunozonge vakupiva unenge uchienderana nechiyayo chaunenge uinacho, kana vatanga kurwara.

Vantu rume nevantu kadzi vanosise kuva nenguwa yavanodetserwa ngefundo inechekuita nekugadzire mhuri uyehe nekuronge mhuri ndaramo dzawo izvi zvinoitire kuti vadziirire zviyayo zvingaitika zvepabonde.

Asikana anosise kuti nguwa imweni, vagare pashi varonzerane nezveutano hwepabonde ,kuitira kuti umweni neumweni agare eiziye utano hunosise kungwarirwa.

Varumbwana vanosise kuve nemukuwo wanodibana veyironzerana ngezvehutano hwekuronge mhuri, kuitira kuti umwe na umwe aziye zvinosiswe kuita kuti muntu arambe ayine hutano.

Usati wahinwa mutombo muntu unwe na umwe unosisira kuhloyiwa kuonekwa nekuvhenekwa kuoneka kuti haana chiyayiyo eree mumwiri dzake kuti akone kuzohinwa mitombo yakaenderana naye

Vanamai nanababa vanosise kugara pashi voronga ngezvekuronga mhuri kwavangaite mundaramo dzawo kuitire kuti umweni akaende kotore mutombo wekuronge mhuri zvisazokonzere bongozozo.

Kugare pashi nekukurutana mashoko anobhuyiwa nekufundisa vantu pamusoro pekuchengetedza utano hwekuronge mburi kunyazi nendengo dzekuronge mburi zvinodetsera kuti vantu vagare vari vatano.

Vakadzi veshe vanenge zvakazvitakura vanosisa kuti vorwadziwa ngemimba vanosisa kuhamba vakadziemera voenda kuzvibhedhleya kuti vodetserwa zvakanaka kuitire kuti vasarashikirwa ngevana vavanenge vachibara.

Kuvheneka chiyaeyo chemunhtu, ndizvo zvega zvinoita kuti ukwanise kuziya mutombo unoenderana nechiyaeyo chinozwe munhtu.

Utano huzhinji humweni hunobva mukurumba nekusambira kwatingaita muntaraunda dzatinogara dzeitopisha zviyayo zvingada kuraramira zviri mungazi yemumwiri dzedu.

Kurya zvakashowiwa hakusiko kwega kunoite kuti muntu arambe akagwinya. Kurumbakwo kunohambisawo ngazi nguwa zhinji paunenga uchizviita.

Mitombo yega aisiyopi inoite kuti muntu arambe yakagwinya, zvinzira dzekuti munhu arambe akagwinya dzinouya nenzira dzakasiyana-siyana mundaramo dzedu.

Kuhamba hamba nekurumba nekudhuvha mitombo wo mukuru inotidetsera kuti mwiri yedu dzigare dzakati gwindiri kugwinya nguwa yeshe yeupenyu.

Mitezo yemuntu nemuntu yakakosha zvakanyanya inosiswa kungwarirwa ngekuibata zvakanaka, asi uchinge wapinde dambudziko unosise kuenda wodetsera kuzvibhedhlera.

Kurumba kwemene muntaraunda dzatinogara nemunzvimbo dzinorumbirwa kunodetsere kuti muntu arambe aine utano hwakanaka munguwa yeshe uyehe zvinodetserawo kutoti muntu agumisire oita mare.

Kurumba nekumhanya mhanya mundau dzatinogara kunodetsrawo kuti miiri dzedu dzirambe dzine simba uyeehe dzeyikona kuzvidzivirira kune zviyayiyo zvakasiyana siyana.

Kupota wei ngwise mwiri ngeku rumba ne zvimweni zvino itwa pa mwiri we muntu kunga dai kuri kutambe bhora zvino detsere kuti muntu arambe aka ngwinya mundaramo yake yeshe.

Kugwarira utano kunopinde kuukotodza. Nokuti ukanga warashikirwa nawo unenge wamhikumupiku yekuukotodza.

Kufundiswa uina mudhondisi akusiko kwega kunoite kuti munthu aziye, mazuvano kwaane zvitivi tivi zvekuti unokwanisa kutofunda dzidzo dzepamusoro soro usina mudhondisi padhuze newe.

Michini yachizvinzvino inodetsera kuhloya dambudziko rechiyayo chimwe nachimwe nguwa ichiripo yekuti vanthu vakasike kubatsira kana paite dambudziko.

Midziyo inodetsera nekuhloya kuti umweni meumwe unezviyayo zvakadini aisisi kutamika muzvibhedhleya mwatinoenda ,izvi zvinoitira kuti muntu umwe neumwe adetsereke nemukuwo.

Michina yechizvino-zvino, inosise kudetsera vantu vazhinji, kuhloiwa kweutano wemuntu ,kuzikana chiyaiyo chaanenge anacho munguwa shomanani muntu echinge asangana nechiyaiyo.

Michini yechizvino zvino inotidetsera zvakanyanya mundaramo dzedu ehe nekutizisa kuti tine zviyayo uye he nekutizisa kuti Matambudziko atinenge tinawo kuti ezviyayo akawanda sei.

Mifondo inokwanisike kutorwa ngechemudenga keishandiswe zvindege. Izvi zvinobetsere kuziya panonga peibve dambudziko, uyehe kuziya nzvimbo dzisingagumi ngekukasika kudzora vantu vanonga veirwara.

Kusime mimbiti neimweni miti yatingange tinayo munharaunda mwedu, kunodetsere kuti tizowane mitombo yakasise zviyaiyo zvedu munharaunda dzatinogara.

Mitombo mizhinji inowanikwe mumumbiti yakasiyana siyana yakatenderedza ndaraunda inodetserawo kuduse zviyayiyo zvakawanda muvantu zvinovanesa.

Mimbiti yemuhlobo uyoo inodetsere kurape zviyayo zvakati wandei mumwiri yevantu.

Nhuturwa mutombo wakanaka. Unodetsere kurape zviyayo zvegomarara nezvimweniwo zvakawanda zvinonesa vanorwara.

Chirimwa chema gwere chinotipa mabonere ekuti kana tikarya tinoita simba mumwiri dzedu tikadakara.

Kurime mahlobo akusikopi kwega kunodetsera, kurime mbiti inodetsera kugadzire mitombo inorape zviyayo zvakasiyana siyana kunotohinawo mare kudarike kurime mahlobo nezvimwe zvirimwa zvatingarima mindaramo dzedu.

Mimbiti yakasiyana siyana inorape zviyaiyo zvakasiyana siyana. Fundo yekuziya kuti uyu mumbuti uyu unoshandei uyehe unorape chiyaiyo chakadini. Zvona izvozvo zvinodetsera kuti munhu aziye mumbuti wekutora kana achinge asangana nechiyaiyo.

Mimbiti mizhinji yatinoningire pashi inodetsera zvakanyanya mundaramo dzedu kurape zviyayo, kunyanya-nyanya dzimweni mbuti dzakadai ngemifuta mundaramo dzedu nemuntaraunda dzatinogara.

Mimbiti mizhinji neimweni yetisingaziyi inodetsere kurape zviyaiyo zvakasiyana-siyana muntaraunda dzatinogara. Izvi zvinoita kuti zvidzidziswe kuneantu akawanda kuti aziye kuti miti dzakaatenderedza dzinodetsera mundaramo dzavo.

Pashi reshe rino akuna mumbiti isikadetseri imwe mimbiti inotidetsera inooneka seisikadetseri uyehe inooneka seisina kukura asi mizhinji yacho inodetsera zvakanyanya mundaramo dzaantu.

Vantu vazhinji munharaunda dzedu vanosise kuziya mumbiti dzinovadetsera nedzimwe mimbiti dzavangasima pasinde nemizi yavo kuti voozwa zviyaiyo zvimweni vapote veitora.

Kurapwe kuzvibhedhleya kunodetsere kuti tihloiwe mumwiri yedu, tioneke kuti tine zviyaiyo zvakawanda sei topiwe mitombo inoenderana nezviyaiyo zvatiinazvo mumwiri dzedu.

Azvirambidzwi kuti muntu ngemuntu awane zviro zvingamudetsera kuwedzera utano hwake peshe paanonga ari kunyazi ari mumbatso, kunyazi ari kumushando zvinodetsera.

Kurima akunesi uye akudi Mari zhinji kunodewo kuyayeya wozwa zvinobhuyiwa gare gare wakutokonawo kunyazi kurima zvirimwa zvinoti ukaningira kudai zvinobaada ayevedza nekudakadzakadza.

Kufunda ngemimbiti yakati komberedza ngemazhizha ayo zvinotidetsera kuziya mimbiti inodetsera mukati mekurape zviyayo neimweni isingadetseri mukati mekurapa zviyayo zvingatibata mundaramo dzedu.

Mitombo mizhinji inoonekwe mushango, pamweni inokone kutorwa yogadzirwe kuti iite shwiro, yobekwe mwainokwanise kungwarirwa kuti igare kwenguva yakawanda, uyehe ichishandiswa.

Zviro zvinonaka zvinotipe wutano uyehe zvichigwinyise mwiri dzedu. Zvizhinji zvacho zvinobva muzvirimwa zvatinorima. Zvinobva zvagadzirwa kuitire kuti zvingwaririke kwenguwa yakareba.

Mwimbiti mizhinji inotihine mutombo uyehe aidhuri inooneka zvakanyanya mundaraunda dzatinogara uyehe vantu vakadziziya kuti idzi dzinodetsera kurape zviayo vanobva vaingwarira .

Mitombo mizhinji inogumisira yamuzvimaputwa muzvitoro zvakatitenderedza, muntaraunda dzedu. Inotangira kubviswa pamimbiti yakatipoteredza mwatinogara nguva yeshe.

Mitombo yakasiyana siyana inoduswe mumbiti yakati komberedza mundaraunda dzatinogara uyehe inodetsera kurape zviyayo zvakasiyana siyana mumwiri dzedu.

Chimwe chikhafu chinonaka uyehe chakanakira ngazi yedu , nemwiiri dzedu, chinopahe utano, kazhinji kacho chinobva mukati mwezvirimwa zvatinorima, zvobva zvagadzirwa kuti zvingwaririke zvione kushandika kwenguva yakareba.

Mitombo mizhinji inotidetsera mundaramo yedu tawirwa ngezviyayo zvakasiyana siyana mizhinji yacho inoduka mumumbiti yakatikomberedza mundaraunda dzatinogara .

Mashizha emupuranga kana muembe anokonewo kudetsera kudusa chiyayo chebesha usati waenda kuchibhedhlera kuti upuwe mutombo wemene-mene.

Mimbiti dzakatitenderedza neshango rakatitenderedza hazvisiri zvese zvinonga zvisingadetseri zvimweni zvinotidetsera kuwedzera ngazi mukati mwemwiri dzedu zvimwe zvinotidetsere kubvise zviyaiyo zvinenge zvaane makore zveitinesa

Zviro zvinodetsera kuhina antu azhinji utano, azvisiripizvo zvinongoonekwa muzvitoro. Zvimweni zvacho hai zvinooneka kunyazi nemushango zvinodetsera yaamho.

Mitombo mizhinji inoshandiswa kuzvibhedhlera aimbobvi kuretu, asi inobve mumimbiti inomera ngeshango kana yakasikwa ndinyamusikavantu Nyadenga.

Kutaticha zvitaticho nguwa yeshe kunodetsere kuti unosangana nezveunenge usingaziiba mundaramo yako. Wobva watoziya kubvepo kuendemberi.

Mitombo mizhinji inotidetsera muzvipatara inobva mumbiti yakatikomberedza muntaraunda dzatinogara neamweni ukaimwa zvinokugwinyisa mwiri inoramba yakagwinya.

Mimbiti mizhinji yakatinakira mweshe muntaraunda dzetinogara Imweni inotidetsera kugadzira mitombo inotidetserawo kuti tisararama tine zviyaiyo zvakawanda mumwiri mwedu.

Zvinoduke mumbiti mizhinji, zvinodetsere kunasire ganda, uyehe neutano hweantu azhinji, kana zvikashandiswa nenzira inonga ichitarisirwa pakushanda kwaho.

Mitombo inotiraramisa mundaramo dzedu haisiri yeshe inosiswe kutengwa. Imweni yacho inobva mumimbiti yakatikomberedza munharaunda dzatinogara.

Chikafu chikogwinyise muiri nekupe utano kuti muntu agare akahlamburuka achinesi kugadzira pambatso penyupo, mwazvida zviyani.

Dzimwe mimbiti dzinokone kutosimwa semaruva pambatso asi dzechitodetserawo kurapa zviyaiyo zvinogona kubata vantu mukurarama kwavo.

Mitombo mizhinji inobve kushango ne mimbuti yakatikomberedza munharaunda dzatinogara. Kudzidzisana kuti ,uyu mumbuti uyu unorapeyi uyu unorapeyi, zvinotodetserawo vamweni vanenge vasina mare pasinde nawo.

Aisiri yeshe mimbiti isina detsero. Imweni inodetsera kurape zviyayo zvinga sangana nevanthu mundaramo dzavo.

Kungwarire mumbiti kunodetserawo kuti tiwane mweya wekufema patinenge takagara uye tione mitombo ingatidetsera zviyayiyo zvedu zvakawanda mukati mwekugara kwedu.

Mitombo mizhinji inowanikwa munharaunda dzatinogara, uyehe fundo nekuziya kuti inorape zviyaiyo zvakadini inosise kuguma kune anthu kuti vanthu vadetsereke nguwa yeshe.

Mitombo yatingaona kubve mumbiti dzakatikomberedza inodetsera zvakanyanya uyehe inenhorondo yekudetsera vazhinji mumizi dzatinogara uyehe nemunharaunda dzatinogara .

Mimbiti yakasiyasiyana inosisa kungwaririrwa ngekuti imweni mizhinji yacho inodetsere kurapa zviyayo zvakasiyana siyana nekuti mwona umwomwo ndimona munobve mutombo inobetsera mwiri dzedu

Kungwarire mbiti kunobetsera zvakanyanya nekuti imweni mbiti inotihine mitombo inobetsera kurape zviyayo kunyazi imweni mbiti yakati kurei inobetsera kubatevhu kuti risaenda nemvura

Makatapeya pane imweni mimbiti yemuchero ingaryiwa anodetserao kurape ganda uyehe anodetserao kurape zviyaiyo zvakasiyana siyana mumwiri nemukanda mwevanthu.

Mimbiti mizhinji yakatikomberedza ikaningirwa nekuhloiwa inokona kuonekwa ichitodetserawo kurape zviyayo zvakasiyana siyana mundaramo dzedu tikasarasikirwa ngemare kana kupererwa ngendaramo.

Mimbiti yakatikomberedze muntaraunda dzedu yakakosha zvikuru uyehe inotihina mitombo yezviyayo zvakasiyana siyana tinosise kuingwarira uyehe nekukurudzire kuisima.

Mitombo mizhinji yekurape zviyayo inokwanisike kurimwa kakuti kuoneke muntaraunda dzatakagara. Kuiziya nekuikarakadza zvinobetsere kuti vazhinji vanenge veineseka vanobetsereka.

Mumbiti yendudzi nendudzi inodetserawo kurape zviyayiyo zvendudzi nendudzi mukati mekurarama kwedu uye nemuntaraunda vantu vanosise kuziye mumbiti inodetsera mumiiri dzavo.

Ngendaa yekuti mitombo mizhinji inoonekwe muzvipatara nemuzvibhedhleya zvakatikomberedza inodhura, tinosise kunge teiziye mimbiti inodetsera kuite mitombo muntaraunda yakatikomberedza ,kuitira kuti tidetsereke.

Mimbiti yakasiyana siyana inorape zviyaiyo zvakasiyana siyana. Muntu nemuntu unosisira kuziya mimbiti yakamukomberedza kuitire kuti adetsereke kubva mweiri kana yechikwanisa kudetsera pakurapa zviyaiyo.

Imwe mbiti mizhinji yakatikomberedza inomere muntaraunda dzedu inodetsere kurape zviyaiyo kana kudziirire zviyayo kuti zvisatirwadza mukati mwendaramo dzedu, dzimwe miti dzinoita seguku dzinodetsere zvakanyanya kugadzire ngazi.

Mumbiti yakatitenderedza mundaraunda dzatinogara aisi yese isingadetseri. Mizhinji yacho inodetsera zviyayo zvakati wandei uyehe nezvinhu zvatinogara nazvo pamizi dzedu.

Mimbiti yatinayo mizhinji yatinayo mumizi dzedu uyehe muntaraunda dzakatikomberedza inodetsera zvakanyanya kurape zviyayiyo zvizvinji mumwiri dzedu asi ngenda yekuti atipurutani uyehe atibvunzi amweni tinokone kutorwra tikafa tisingazi.

Mirivo mizhinji ino ryiwa inoto detserawo kurape muntu saka ino sise kuramba ichi rimwa kana kuramba ichi torwa kuitire ku nasire muntu utano hwake.

Mimbiti mizhinji yakatikomberedza mundaraunda dzatinogara inodetsera kurape zviyaiyo zvakasiyana siyana nekuti mizhinji inoonekwe muzvipatara nemumweni mwainotengeswa inoduke kubve mumimbiti yeshe yakatikomberedza.